Umundu mutwela nga wemile mulyato lyewe lyekimibawo wemile khunyantsa iye kametsi kamakali kakakwalala bulayi waambile kumurobo mukhkno mwewe abonekhanakharoba tsinyeni amala atayikho waliwo kuyuni kwe’khumesti kuli khukelekela kuli khukelakelela khu nyantsa yino.

Tsinzu tsye tsi lockup tsibili nga indwela ba'andikhakho Fortbet ela ibonekhana bagambolingilamo, ibulafu we i'nzu yino iliwo tsi pikipiki ni igari isi ba parkinga ibulafu amala ataayi tsinzu tsitsindi mulimu kamaduukha. Ibweni we tsinzu tsino waliwo luguudo lulubirirawo lwa kolas, amala khu lugudo lwene waliwo i'trailer ikhe birirakho ataayi.

Umukhasi yuno wekhale asi ,umukhasi yuno Ali ni litsune likali ,umukhasi yuno wakwarire tsi headset mumaru kewe ela warere i'laptop yewe khumeza Ali khukirambisa ,ela waliyo ni bibindu ibindi byesi Ali khu charging'ila khu meza yino, amala inyuma yewe ibonekhana waliyo pusi umwikha umwikhaleyo

Waliwo intsukhi indwela ikwile khukhamuuli khakhakhwentsukha ni'ranji ya'blue nga khamuuli khano khabonekha nga ne khanisiile khali mukunda mulimo bumuuli bukhafana nga intsukhi ili khununamo bunule manya itse ikholemo bubukhi.

Kimisoolo gyemusiru kilangibwa rhino cerise kigyatsowa bulaayi kyanera kimimaali kye-khale asi kyakonele kili musinyifu kyawumulemo

Basaani nga bali ukhwinyaya kumwinyawo kwa Rugby nga bano mulimo babili babaali khukwa asi nga mutwela uli asi naabi waambile kumupila, umuli khungaki ali khukhakakho ukhupana amurusekho kumupila kwesi awambile.

Umusani mutwela waboyele kamatoore khu gari yewe ali khu kapiringisa, nenga khugari yino waliyo bibindu byesi arere mu bweeni bindi, ali khupiringisila i'gari yino khu luguudo lwa koras obonekhana khaninilila lukingi wamala inyuma wewe waliyo shisinza ishetsulamo tsinzu nga waliwo ni tsi motoka tsesi ba pakingile khu luguudo luno. Inyuma wewe waliyo ni babaandu bali khumulondelela amala khundulo khwe Luguudo waliyo bunyaasi.

Aliwo umukhasi uwikhale asi nga umukhasi yuuno angonile kumukhono kwewe bulaayi usi umusawu amupa likaata, umusawu yuuno wakwarile uniform uwa pink nenga ataayi waliwo umusani uwimile wabalolelele

Sino sikalabo syomundu nga wasifusilemo sifusi amala sili mu rangi imali ni i wanga nga ibonekhana nga umundu uwe kumukhono kuno wakusutile mungaki.

Waliwo intsukhi indwela ilimo iranji imaali ni yanabinzari yakwile khukhamuli kheranji iya purple nga khayikunya atwela, khesusunamo bunule itse ikholemo bubukhi nenga musifwo shesili mulimo bumuli bubufana stimuli sino Amala antze amalile

Kimiyuni kibili nga kyamaliya kumubili kwosi ,amala kyaleya imunwa kili khukendela musitsobo ,amala kibonekhana khakiyenza shakhulya. kimiyuni kino kidala khulya tsi'ngeni ne amala isi khakikendela waliyo bunyaasi bubwaleya

Waliyo inzu indeeyi isi bombekhela kamatafaali ne cement nga inzu iyino khunhgaki ili iye flat sibakimaliliza ne kamabaati ta, amaala aliyo tsi tent tsesi bombekhaka khungaki tsiwanga ne nenga ambi ne tsi tent waliyo tsimundu tsei bapanga mu line tsesi barambisa khaale amala inyuma we inzu iyino waliyo inyanza iye kametsi kamakali naabi.

Umundu wekhale khunduro khwe lulutsi lwe kamesti kamakali nga kametsi kano kakwalala bulayi katima mbola kha katsa umundu yuno ali khuloba tsinyeni nenenga khunduro khwe lulutsi luno walikayo bunyaasi.

Umusaani yuno ali mwiduukha lyewe nga liduukha lino akulisilamu bumiitso bukhali butwela taa. Bumitso buno wabupanga bulaayi amala anzye ibonekhana elabuule warerekho tsitaala ne hosi bibindu byewe bibonekha bulaayi.

Umundu uwe sani umuzungu wemikhile khulwanda lwe rangi imali nga wa'ambile khasala mukhono mwewe, wakwarire imbale inyimbi ni sati imali, mubikyele wakwariremo slipper amala mu mukhono wa'ambilemo lusala walutilile khulwanda, lu lwanda luno luli embi ni kametsi, kametsi kano kabonekha khuna kama kali ela kandiba nga ke inyanza.

Waliyo i'baboon ndwela, nga i'baboon yino ili musibila yikhaale khu kusokya kwe kusaala kutwela ya'ambile kumukhono kumulala khu ku sokya kukundi amala yasamile mukhanwa ibonekhana kha yaniaaka era kumubili kwe i'baboon yino kuli kwe rangi imali.

Waliwo bakhasi babili abekhale asi khumukhekha kwesi bali khunaba ni kamakhono kabwe nga umukhasi mutwela wasangalile bekhale khulwanyi bali khunaba kumukhekha kuno nenenga waliwo itsu embi iya korakamo nga yawumbukhakakho waliyo abandu abandi ibekhalekho nga babonekhana khuba bekhasi balolelele bano babali khunaba.

Yiino imbitsi yemusiru nga ilikho kameno kabili kakarura ibulafu kayokiya kamaleyi imbitsi yiino ili imaali elah yasitamile asii waliwo byesi ili khulya khwiloba

Bano bali babenyayi bekumupila nga waliyo mutwela ukhukhakakho khusala khuwashewe amubirisile kumupila mubikele, balala bakwarire tsi socks tsiwanga babandi bakwarore tsi socks tsetsi ranji tsimbesemu.

Inzila yino iye liloba. Inzila yino yabirira khusifusi silimo kimisala kimikali nga kimisala kino kili kimileyi ela kiyatsowa bulayi amala isi kimisala kino kili khunduro asi waliwo bunyaasi ubwimbi ubwatsowa muliswa lino lyosi tsana .

Umusani mutwela wafukhamile asi khu'kubench nga abonekhana alikhusaba Amala wakwarile uniform uwe kumwinyawo abonekhana khasaba engile musisawa atse enyae. Sisawa shakwalala bulayi Amala itaayi waliyo intzu ni kimisaala

Bakhasi bataru nga babili khunibo uwebweni ni uwe iunuma bakwarile tsigomesi uwekhakari wakwarile shiteteyi shileeyi sha blue amala ni uwenyuma wakhambile ni umwana mukhono bakhasi bano bali khukenda ibonekhana iliwo isi balikhutsa bali khukendela khu khayila khafiti khe liloba kha khadirila mushifo shishitsulamo bunyaasi nenga buli bubwimbi.

Waliyo bakhasi, nga bakhasi bano bali mukunda, ibonekhana waliyo byesi bali khukyesa, nenga ambi ni kumukunda kwesi bali khurambiramo itayi waliyo kyimisaala kya palm trees kyesi ba byalayo nga kamasafu kekyimisaala kino kayomaka amala mumisaala wene mulimo bunyaasi bukali.

Umusaani wemile khu mabaale kakaali kbundulo khwe'nyanza imboofu ilimo kameetsi kamakali nga umusaani yuno wa'ambile kumuloobo kwewe mungaaki abonekhana ali khulooba tsingeni, amala bubwile anze inyaanga ikana khukwa ,anze khatandikhaka khu khwilabula

Imotokha ino ili iye balambusi nga ili khubirira mwisiru ela khungakyi khumotokha khuno ilikho kha’mavuli nga waliwo umuundu uwimile khungaki khwe motokha iliwo byesi alolelele ili khubirira musiru nenga musiru muno mulimo bunyaasi ibwaleeya bukali ni kimisaala nakyo kimileyi nenga sikili kimikali nabi taa antse inyanga ili khukwa akana khwilabula.

Yino ili i'nyaanza ye kameetsi kamakali nabi nga khu meetsi khuno waliyo utuya uri kumusiru kukuuli itaayi nenga anzye abonekhana akana khwilabula.

Sifo Sino sibonekhana she'office nga mulimo imesa isi barakho i'computer imbofu nikindi ifwiti ili yembi, waliwo ni'sikombe khumesa yino ni'bibindu bibindi Amala i'office yino ili muntsu nga intsu yino ili musifo she town lwekhuba itaayi iliyo tsinzu tsetsi goorofa tsitsindi

I'baboon yino ibonekhana ili musiru nga musifo shesi ili mulikamo bisaala bibyeboyanisa nga bilikho kamasafu kamakaali ,amala ibonekhana ili khuwenza byakhulya ,yeyambile khu bisookya bye kimisaala kino

Waliyo busima bwanabulo bwesi bamalile khufuka bulaayi bwayile baburere mukhakapo, elah ibonekhana baburekekhile waliyo babaandu bali khutsa khubulya

Umukhasi mutwela wekhale asi khundeebe nga waliyo bakhasi babili abemile bali khumubowa litsune nenga embi waliyo bakhasi abandi babili babemile busa bamulolelele bandibanga bali munganikha ninabo balikhumuboya litsune amala isi bali aliwo tsinzu tsa'round tsibili tse'bunyaasi itaayi waliyo lunkonko lubofu amala embi waliyo kimisaala kimifiti nga umwo ilimo kimisaala kwafene

Umundu wa'ambile lisasari lye tsinzukhi nga khwisasari khuno waliwo tsinzukhi tsindala tsi silikho umundu uyuno akwarire tsi’glove tsimbesemu mukhono mwewe awambile lisasari lino atsa khulingonangona bulaayi amisemo bubukhi.

Kano kali kamasasari ke tsitsukhi ke bubuukhi nga bakawanikha bulaayi khu khawaya amala bakangonangonele bulaayi batsa khurusamo bubukhi , bubukhi buno bakulisa ela bwanula naabi babura mukyaayi lusi batakhurambisa sukaali taa .

Ba bana besoleli nga ba bana bano bali khutimila mu sisawe shekumupila bekhoyele, bamakhwinyaya kumupila ela ba bandi banga bawulile bali mumwikhoyo kwabwe, amala shisawe sino sisilikho bunyaasi ta nenga itayi waliyo ba bandu ba baloleleye amala isi ba bandu bano bemile waliyo kyimisaala kyimileyi.

Shifo shino shibonekhana she khataale bakulisilamo bilyo ibindi nenga bibindu bino byosi abandu bakaali babimbakakho ne tsimafulu tsimbofu oosi kumumu kula khubyosha byaniala ta, simbi ne khataale khano waliyo kamaduka itaayi ne tsigorofa tsili embi tsimbofu.

Buyu bubili nga buyu buno buli bwa round, buyu buno bwabwombekha ni bunyaasi khukhwama khungaaki paka asi nenga bakholakho khalyaango khafwiti nga khalyaango khano bakhakhola ni busaala. Inyuma we buyu buno waliyo kimisaala kimiboofu.

Waliyo tsinzukhi itsili khurura mu musinga kwatso nga tsibonekhana khatsitsa khuwentsa byesi tsirambisa khukhola bubushi nenga waliwo indala indwela ili khupamburukha nga itsa niya ingila.

Umusaani yuno wekhaale khu sindu nga wekhaale ambi ni khayu khesi bakholaka mu bubawo bukhali butwela ta ni bubaati nenga khayu khano khali musifwo syesi bamwatamu bukyaafu bukali ela babaandu baliwo babandi bali khumwaata mu bukyaafu bukhali butwela ta.

Umukhasi mutwela inga umukhasi yuno wakwarire shangaki shibesemu wibowele ni shitambalo imurwe , umukhasi yuno wasutile ibafu isi arelemo tsisowani ni bikombe amala imbi isi ali khukendela waliwo kumyango kwe’rangi iya nabinzali inga amulyango kuno bapangilewo kama box ibulafu.

Basani babili nga bemile khudulo khwekameetsi nga khundulo khwekameetsi khuno khulikho kumuyekhe bemilekho bakhambile kimilobo kyabwe mumakhono bali khukakhakho khuloba tsinyeni khukhwama khunyanza yekameetsi kamakali nge khunyatsa yino waliyo kamayengo kakalikakho nenga itaayi waliyo bibyombekhe ni bisaala ni babanu abandi babemakileyo.

Tsinzu tsino tsayombekhebwa khulunkingi tsinzu tsino khufurisa tsingali batsombekhela cement ni kamatofali kamabesemu, tsinzu tsino khufurisa tsili tsekhumenyamo sitsili tsa'business taa amala ingaki we'lunkingi waliyo kimisaala kimileyi ni kimimbi

Basani babili nga umulala wekhale khundeba ukundi wekhale khwitikiyi khantsu nga intsu ino ili inunga amala yawumbukhakakho bifo bilala barere khwidinisa khwetsu i’radio bali khurekeresa amala imbi ne itsu angakyi waliwo khakingi khalikho bunyaasi .

Bubukhi babutsukhile khukha sawaani kha round ,khasawaani khano bakhasingile bulayi batsukhilekho bubukhi buno ,amala waliwo khasaala khakhataya bubukhi khesi barere mubukhi buno usi batayila nebabukhomba

Namufunda mutwela ali khupamburukha mumukunda kulimo bumuli bubwanisile bweranji iya blue nga kubonekhana kuli khupamburukhilamo osi kukwa khusimuli shitwela kuwentsemo shakhulya.

Litira lino lili hakari he tsinjinji tsimbofu nga mwitira muno mulimo busaala buwimbi bufuluma bwatsowamo hamala mulimo ni bunyaasi bubwatsowelamo bukhanakhwoma ni itaayi ibonekhana waliyo kameetsi amala waliyo namufeli uwambile mwitila muno.

Kumukhono kuno kuli kwo muzungu nga kulikho bubwooya bukali amala wakurerekho isaawa, wa'ambile ni kumulobo mukhono kuno ,amala ali khu nyanza ibonekhana khaloba tsi'ngeni

Umukhasi yuuno wakwarile i'gomezi, umukhasi yuuno wemile amatoore kewe kakaangala bulayi sibonekha khakakhulisa ambi nisi emikhile waliwo khatale khesi bakulisilamo ibindu khakhaba sikhali khabofu taa khatale khano Khali mukusaala nga bakulisilamo bibindu nga tsinyanye ni'binbindi itaayi waliwo tsilocapu tse tse tsinzu Amala inyuma we tsilocapu tso waliyo kisaala kikindi

Nasimya yuno wayinyukha bulayi wamiliya ela bamulima mu tsi line tsaleya bulayi nakhali khupaka buyunzu taa , bamwakila kumukunda kwamiliya nenenga embi ni kumukunda mwesi ali waliwo kumukunda kuli anduro kukulimo bilyo ibindi.

Kuyuni kuno kuli ni i'rangi imali ni iya blue ifwiti khu mubili khwako, amala kuli ni kumunwa kumuleeyi kwayokiya. Amala kuyuni kuno kwemile khu mabaale kesi bombekha asi ni cement bulayi, anala ataayi embi ni kamabaale kano, waliwo bunyaasi bubonekhana khuba buleeyi.

Musibila muno mulimo kimisala kimikali ni kimosiru kikhali mitwela taa ela kimisala kikilimo ibonekhana kyatsowela kyimyakha kimikali amala shibira wene shanyira nabi ,waliwo nzila ibirira mu shinira shino iye’liloba.

Kamaato kano kali kamakali, Kamaato kano kali khu nyaanza iye kameetsi kakakwalala bulaayi amala kamaato kano kali khu nyaanza yino nenga i'nyaanza yino ili ambi ni syifwo syibonekhana khuba sye i'town lwekhuba mulimo tsigorofa tsingali. Bubwile buli bwe kumuusi.

Tsindebe tsino tsibonekhana batsikhola ni kamakhono, khukhwama mubisaala ni kamayiri, muno mulimo tsiwanga tsibili ni tsitsindi tse rangi imali tsosi, amala tsindebe tsino batsipangile mu line bulayi ibonekhana batsirekekhele waliyo ba bandu bali ukwitsa bekhalemo, inyuma we tsindebe tsino waliyo bunyaasi bu buliyo.

Lituli lye tsitsukhi tsifanana nga tsintsukhi tsino tsili tsingali tsebwanile khubindu byerangi iwanga nga tsibonekhana waliwo byesi tsili khulyakho.

Waliyo mayi mutwela nga mayi yuno ali umusangafu naabi mayi yuno khumurwe waboyelekho shitambala shimali wakwarile niingubo imali shangaki ali mumwanyi tsewe ali khabuta tsirobele atse akulise afunemo khapeesa.

Ilyaato litweela lwe kimibaawo balibowa khukhabya ni kumukosi khundulo khwe nyaatsa ye kameetsi kakakwalala amaala isi bakiboyele waliwo kumusiru kukulikawo.